Naa"u yelaga issi maccanne issi attuma naati naa"aykka banttawu bessiyagaadan wogaa maayuwa maayidi eqqidosona giyoogaa. Taani ubba hagaa mala naata be'iyoda taanikka ta siiqeera etadan hananawu koyyays.

issi cora naati uttidi diyaageeti ayba lo'iyoonaa! qassi issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

Cora yelaga naati timirtte keettan kifiliyan deiyoge beetees. Hegaappe qa ssi issoy eta sinttan maxaafaykka de'ees. Keehin iitiyabay qassi issimala eta ooottiya maayuwasi meray keehin iittees.

Ha wodiya Macca naati bantta sinttaa puulatettaa naaganawu dumma dumma tiyettiyobata go"ettoosona. Ha eti go'ettiyobatuppe dariyageeti dozatuppe oosettiyageetanne sinttaa geeshshiyageeta.

Issi issi naagettibeenna moorota mooriya asaa bollan kawotettay minno tangguwa ekkana koshshees. Hagaa mala oosota oottiya asata be'iyo wode gooyyiyaba malatoosona.

Issi maata mala meray de'iyo caamay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona. Ha sohoy ayba lo'ii!

Issi saluwaa mala meray de'iyo miishshay diyaagee aysso keettaa xaafuwa giddon beetees. Qassi a matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

Daro kaamee nne asay pude duge kanttido gaasuwan qucetti xayida harddiidaa yafaraa xaaceti zaari giigissoosona. Harddiidaa yafaray daro go'aa immees.

Nu heeran issi ta lagge na'ay gibirinnaa kolleejjiyan tamaariddi diyagee tana baakko xeesin issi galla akko baas. He heeray qassi pootuwa denddanawu iita lo'ees.

Wolaytta sooddo ambbaa toho kuwaasiyaa ka'iyoo dembbaa giddon wogaa woykko layttaa laamiyaa bochchanwu yiida cora maccanne attuma naati woga maayuwaa maayidogee ayba lo"ii!

Kawoy ha'i wode katamaa giddo puulaa keehi loyttidoogee ubba tana xeellada aggoppa aggoppa gees, gaasoykka xeelliyo wode Pala lo'ees. Tana katamaan diyoogee ufayssees.

Orttodookise ammanuwa kalliyaa asay darotoo yesuusa ayyiya mayraamo ambbaa giddon essidoora beettawusu. Shin eti ayssakko saluwaa sa'aa medhdhida yesuusi kirsttoosappe aattidi xeelloosona.

Bitane issoy bari naa"u irzzo goomay de'iyo motoriya essidi caammaa qucciyoogan aqi pee'iya na'aa sinttan uttiis. Ha bitaniya motoriya bollan aayee woosaa giya xuufetee de'es.

Dumma dumma bollan tiyettiyo miishshati suuqiyan kaqqidogetti beettoosona. Hagaappe baggay saamuna gidishin asay bolla galbba shugisanawu maaddees. Hagaawu gatee keehin al'ees.

Biittaan mittaa essanawu asay koyiyaaba gidikko darotoo shoodiran sa'an keehu woykko wolqqaappe caddidi essiyoo giishshawu ha buquray harabaakka darobaa maaddees!

Shuchchan gimbbettidi bootta qalamiyaa tiyettidi puulattida keettaa be'iyo wode taayyo qopettiyay hegan gelada da da giyaagaa. Gaasoykka, shuchcha keettay daro marccuwaan keexettees.

Daro Alkkooliya yesuwara de'iya mattoyiya ushshaa uyiya asay ba payyatettaa bollan tamaa kaashees. Hagaa mala asa be'anaappe ayfiya goozidi hemettiyakko lo"enneeshsha!

Nu so aaway beni booraa goyyanawu kaduwanne qambbara asa woossanaappe giidi bawu lukkidinne massidi giigissees. Tana ubba booraa goyyiyogee ayba lo'ii?

Daro wode nu so asay issi issibay haniyode wogga oroottuwa kunttidi ushshaa agoosona. Taani qassi asay sooni agido ushshaa daro dosays.

Pa"a laa katami diyagee asaa lo'iiddi lo'iiddi ubba merinawu daanasa woykko saluwa keettaa malatees. Ubba qassi he kataman taani meennan diyakkonne ixxikke.

Issi naa"u attuma naatinne issi macca na'iya heezzaykka issi mala lo'ya maayuwa maayidi eqqidosona. Haaha laa hegeeti maayido maayoy tanakka shamma shamma giissees.

Aynekka waayettenan issi sohuwaan eqqada heezzu sohuwaa baanawu malatiyaa malataa be'iyoo wode salo meran tiyettidagee ayfiyawu darin caddena gishshawu keehi lo"ees.

Wolaytta bisotiyaa gutara heeran cora naati, baajjajje miishshaa caaniyaga achchan eqqagetti deosona. Eta miyiyan motorekka de'ees. Sintta baggaara taappelay kaqettagekka de'ees.

Huuphphiyaa keehippe loytta dadissa wottidaba milatiyaa na'iyaa i meraykka arssa shin ba naa"u kushiyaan ayssi ba huuphphiyaa oyqqidaakko ooninne eriyaabi baawa!

Beni asay beettes darotoo ayssakkoo beni asaa misiliya be'iyode lo'enna. Ayssi giikko he wode payya denttiyo miishshay baynnaagee pootuwa woykko misiliya karexissesi.

Saammunaa meccettanawu maaddiya asa kushiyan giigidaagaa gidishin a bayzziyaa gutta wottada bayzzawus. Hegaa daruwan ehada bayzziyaa he coraappe asay bana lo'aagaa issuwa shammes.

Amarida erettidanne bonchchettida asay oottiyo oosuwaassi qaalaa gelididi beettoosona. Hageeissi aaway ba doonaa kammi uttidoogaa qaariichchiyakko lo'o ayssi giikko I oonakko eranawu asay danddayenna.

Macca naati bantta huuphiyaa geeshshatettaa naagidaageeta be'iyo wode tana lo'ees. Gaasoykka bantta bollan yiya harggiyaa kaalettiyaabata teqqoosona. Macca naatu huuphee adussa gidikko lo'ees tana.

Issi sohuwan beettiya cora asaa xeeliyoode eta batan booss yooss yaagiya xifattiyaakka oyqqidosona. Ha xifatee xeeliyoode asaa keehi daro lo'ees.

Dumma dumma atakiltettinne mitta ayfeti muuzee, applenne hara qomotti miccetti uttidaageeta gidishshiin darotti kaquwaan gam'oogaappe denddidaagan puulaa xayid melanna haniyaageeti xeelliyode aybba iittiyonaa.

Issi tukkiya asay uyioyo sohoy beetiyaagaa matan issi bootta meray de'iyo siinee diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

Issi yelaga na'ay shuchchappe oosettida hawulttiyaa matan pootuwaa denddidi de'ees. Appe guye baggaara asay utti ekkidi shemppanawu maadiya sohoy de'ees.

Beni wode wolaytta asay so giddon uttiyo oydiya gishshaa uuttaa gobbay melidaagaa ekkidi bantta kushiyan shidhshaa medhdhoosona. Hegee uttanawukka ayba injjetees giidetii!

Hagee laa awa ambban de'iya pooqekkonne ta hagaadan wogga gididanne hagaadan lo'iya pooqiya awudenne be'a erikke. Shin hagee awa biitaaneeshsha laa!

I geessay keehippe qantta gidido i sunttayikka ishshalo getettiyaa macca na'eera issina sa'akko shhiqqa uttidaara pootuwaara iira denddayda de'iyaara o kiya uttaasu!

Issi ceega shuchchaappe oosettida keettay de'iyo heeran cora asay pudene dugge tokkiday co simerettiyay de'ees. Dumma dumma ceega qoroqoro keettaykka de'ees.

Issi sohuwan issi maata mala, adil"e ciishsha mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

Santtaa giyoogee puutiyaa tokkin woykko ayfiyaa zerin mokkiyaa katta qommo a be'iyo wode taayyo qopettiyay nu luxetta keettan kahuwaa miyoogaa. I immiyo go'aykka taayyo qopettees.

Issi woraa giddon meray gazza gidido woraa do'ay eqqiis. Ha wora do'aa be'iyoo wode tohuwaa xugunttaappe biidi huuphiyaa binnaanaa gakkanaashin, bollay caalees.

Xaaciyaa woykko polisiyaa be'iyo wode taayyo qopettiyabay beni nu luxetta keettaa yiiddi nuuyyo eti odidi biidobaa. Xaacee asaa sarotettaassi eqqiyo gishshawu tana lo'ees.

issi bitanee diyaagaa matan daro dumma dumma miishshatinne qassi dumma dumma xaafoti diyaagetuppe hara lo'ennabati asaassi aybba kiittaa aattiyoonaa? ikka aybba ittii!

Akkamo keettaa giddon xalee bayzettiyo sohuwan naa"u asati de'iyageetuppe soora haa eqqidaagaappe issi bitanee xaliya shammidi kaarinniya naagiyagee xeellees gooppa!

Wolaytta sooddo yunvurshiyaa giddon wolaytta wogaa erissiyaa buqurati diyaageeta be'iyo wode tana ayba ufayssees gaadi! Tooray beni asay do'ata shankkatiyoo mishshatuppe issuwaa gidiyoogee tawu qopettees.

Wolaytta telebizhzhiiniyan de"iyaagee oduwaa odiyoo wodiyaan issibaakka balennan tololaydi ba doonan odees. Baggay xeellidi nababiiddikka laallameesinne odiyooba suuree odanawu yashshan kumidi moores.

Wolayitta telebizhzhiiniyan daro erettida yaynettida asata xeegidi oyshata oychchoosona. Heegetikka qassi qoppena oyshaa oychchiyoodee keehippe dagammidi giyoobaara ubbaa xayidi yashshan kumoosona.

Macca asaassi woni de'iya puulaa bolli hara puulaa gujjiya adussa maata mala qolee zal"e keettan kaqettiis. Ha qoliya gatee al"o.

Goshshanchchay biittaa waaruwaa haattan shoqqa zeeri zeeridi ushshidi de'ees. Ha goshshanchchay hagaamala hanottan goyidi zerikko ayi gidinkka biittay katta immanawu danddayees.

Ganddan woykko gaxariyan attida beni duussaa hassayissiya uuttan doodettidi sinttaara qassi zaa'iya leehiya turan kumida shooqaa. Keettaykka kase wode buuxa keetta.

Unddenna asay muqqadda xomppiiddi de'iyaageeta gidishin, etappe naa''u macca naati qoncciyan eqqidoosona. Ha macca naatuppe ushachcha baggaara eqqidaari puulay Mayraami misiliyaa malatawusu.

Asay darotoo dumma dumma mittata puutissidi tokkidi daro marccuwa ekkanawu danddayees. Shin ubba miyo mittaa puutiya tokkiyakko aybippekka go'aa darees.

Zino taani kalttan mittaa qerishin tayyo gediyaa duutti oliichchi attis. Hegaappe atta simma ashshida xoossaanne galataydda na"antto ha kalttan qerikke duuxxaas gaada aggaagaas.

Shalkiyaa tuutiyan adhdhida shalkiyaa biratay sa'an zin'i uttiis. Hagee biitta bookanawu, bul'anawu hegadankka hara allaliyawu maaddees. Taani beeni gadiya hagaaninnne xikkiyan badalaa bul'asi.

Ha biittaa bollan darobay asay oottiyobaynne haniyobay de'es. Shin qassi haraba ubbabaappekka asa na'i yeesuusa sabbakiyoge dariyaba gidiyo gishshawu taani asay sabbakiyode daro ufayttays.

Iraa yesoy gujjiyo wode goshsha nne aradda biittay di'uwa wolqqan meecettenna mala boo'ido boo'iya. Ha boo'ee likke boo'ettaakko asati kaalli xeelloosona.

Issi keettaa giddon beettiya dungguzaa maayidda asaappe ya bagaara qassi issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

Macca naati woni banttawu de'iya puulaa bolli hara puulaa gujjiya tiyettanawu go''iya tisttoti dooretti uttidosona. Ha tisttoti huuphiya binnaanaappe biidi tohuwa gakkanawu maaddoosona.

Xoossoo! laa hagee ayba ufayssii? Taani issi issi wode issi issi heeraa issi issi gaasuwan biyo wode aadhdhiya tukkeenne qumay maydda pee'a pee'a giissees.

Laa hagee sohoy puulattiis gaanawu xeellin xeellaydda eqqaaga eqqaage gees gidenne! Hagaa msla sohoy matan de'in ubba asawukka biidi allaxxiyoba!

Asay maayuwaa mecciiddi minniyaagan maayuwaa gorphphiyoogan geeshshes. Shin ha'i qassi aappe daro injjetiya gukkiyaa saammunay daafuri baynnan meeccana danddayiyo miishsha.

Bollara loomiya malattiya geela'o na'e qoore ubba qassikka ba qooriya wottiddo worqqaykka keehippe lo'ees. Ha maca na'e kushiya biradhdhekka asaagappe dumma malatees.

issi polisse xaace keettay diyaagee issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

Issi geela'o na'iyaa ba shophphan karettanne adil'e ciishsha meraara de'iyaaba aybakkone tiyidaara ba naa"u kushiyaa pude zaarada eqqidaara lo"uwaan worawusu!

Xaattaa santta giyawu gelissanawu issi yelagay maxi maxi giddopee xeellanawu iitiyaba digidi de'ees. Hegaa xalaa giddenan carkkuwaa ekkanadan oottidi de'ees.

Pokkuwa bessanawu qiiben atta maayuwa maayada bari huuphiya binnaanaa attuma asadan meedissida na'iya xenggada eqqaasu. Hagaa mala maayoy attuma asaa xubbees.

Ha naa"u tohuwa kaamiya toggiyogee issi ba baanawu halchchido sohuwa gakkiyogaa xalaala gidennan de'ishin isporttiya oottanawu usakka gediya ispporttiya oottanawu daro maaddees.

Magani wogaa qumaa giddoppe dummaa dummaa dorada maanawu koyikko ha sohuwaa yaada aybanne miishsha oyqqenan maada baanawu danddayaasa yaatada qassi kushiinaa oosuwaa doommaagasa!

Toho kuwaasiyaa kaa'iyaa asaa be'iyo wode taayyo siyettiyay toho kuwaasee asaassi immiyo woykko kaassanchchatussi immiyo go'ay. Bootta maayuwaa maayidi kaa'iyaa asay tana ufayssees.

issi na"ay issi lo'iyaa keettaa matan eqqidaagaa matan qassi issi macaassiya diyaara ayba iitiyaabaa tookkaa utadee? intenna ha macaassee hanottay tumma keehi lo'ii?

Toophphiya giddon de'iya issi issi heeraa asaassi de'iya dumma dumma duussaa meezee keehippe lo"ees. Issi issi heeran attuma asay nuugaa heeraa macca asaagaappe aaruwa huuphiya dichchoosona.

Issi karetta mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona. Ha miishshaa sunttay saatiyaa geetettees.

Darotoo qooriyaninne kushiya biral"iyan wottiyobati asaa keehippe puulayoosona. Issitoo issitoo qassi ha puulattiyobata shammanawu asay kessiyo daro miishshay hayttaa oyttees.

Heregaa attennan dooya diya biitaa naagiya badetu kaamee ba irzzo goomaara achchaa kessidi wottaa juujes. Ha kaamiyan biittaa naagiyageeti eqqidosona.

Giyan donuwaa, shukkariyaa bayzziyo man'iyan matuwaa sharaaraa qachchidi zin'isidoge donuwaa gido boyiya gidanawu woykko boynna gidanawukka danddayess. Hagamala macca kattata keehin dosaysi.

Dumma dumma ushshaa qomoti beettiyoo sohuwaan daroy adil'e ciishsha meraara de'iyaage beettees. qassi a miyiyanikka maxaafay woykko dawutaray de'iyaaba milatees.

Naa"u asati ayba lo"iyonaa! Eti naa"ay aziinnanne machcho gidenaan aggokkona, i maayido kootiya meray karetta iigee qassi canccare meray de'iyogaa.

Issi yelaga na'ay ba wolaytta biittan daruwa yeellatenna minonne gooba yelaga na'a. Ha na'aa mala hara na'i de'idi ta ashuwappe qanxxi erennee.

Kaamiya sirata naagissiya xaacetti deriya asaa maatanne marccuwa aaruwa kanxxissiya kaametta dumma dumma ogiyan qaxxayissiyodde tuma keehippe nashisees. Ha xaacetti keehippe gooba.

Nu soo aaway taassi baligguwan coo sooni uttaagoppa giidi shammido caameeran taani keehippe ufayittaas. Ha oosuwan qassi tanakka loyittada maaddasinne ta aawaakka wozanappe galatada aggaas.

Daro kaamee baanawu ogiya xayidi maarara eqqidaagee beettes qassi a giddooraa asay hemettiiddi de'es. Asay kaamiya ogiyaappe kichchiichchhiyakko lo'o ayssi giikko danoy woykko daafay gakkana danddayes.

Issi shuwan upuuppaa punnidi wottidoogee beetees. Ikka keehi suutta mala meraara diyaage kaqettidi asaassi keehi lo'iya puulaa immiidi qassi de'es.

Hagaa pirojekitiya taassi immiyaakko taani kawoy damoozza qanxxennankka tamaarissana. Tuma hagaa oydiyan wottidi saleedan poo'issiyo wode taassikka saleedan de'iya xuufee garssa wozanaa kaaran poo'iigees.

Zamaana hanottan keexettidi puulattida issi keettay de'ees. Ha keettay ba giddon dumma dumma zamaana furnichchere oydiyaa qassi magalashshuwaa duge yeedoga oyqqi uttiiis.

Ha beettiya geliyo penggee wolaytta biittan sodo ambban de'iya goshshaabaa luxissanchchatu luxetta keettaa gididi ha sohay keehippe daro lo"iya aaho soho.

Hagee markkaato giyoo ayiba buquraanne asay shammanawu koyikko yaa biidi demmana danddayiyoo ubbabay de'iyoo sohuwaa gaada ini galla shammanawu taassi xayi aggis!

Issi issi biittan diya maxaafa keettay qassi a giddoykka keehi irxxi woppu giid nabbabiya asawu injjetees. Ubba ta he mala laybireeriya gelikko nibaabiyan tanakka dogaaggays.

Diccido biitta olidi cora asay ba de'uwua giigisanawu asa biitta baqattawu biidi de'ees. Hagaamala baqqattay daro danoy de'iyo oge gidishin kawotettay erenan qosettan biyo ogiya.

Issi sohuwan duriyaa asati diyaageeti dungguzaa maayi utaageetuppe qassi ya bagaara issi salo mala meray de'iyo keray diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma asaykka de'es.

Wolaytta biittaa asaassinne qayye ashuwassi gita dabbotettay de'ees. Issitoo issitoo tungga ambbaa giddona dumma dumma heeratuppe gamma gidenna ogiyara geliya ashota siyiyo wode morggiyan deexxees.

Goshshanchchay goyidi tokkido sohuwan keehippe lo'iya hanotan mokkida donuwa murutay beettees. Taani darotoo nu biittan giigiya kattattuppe donuwa keehippe dosayiis.

Cora asay issippe shiiqidi wolaytta wogaa maayuwa dungguzzaa maayidi kushiyan tooraa oyqqidi duriyageeta be'iyo wode taassi oonatettay siyetteesinne tanakka duration duration gees.

Issi adil'e ciishsha mera kaamee beettes. Ha kaamee daro oosuwawu go'es xeelliyodekka lo'iya qottay des shin guyye baggaa dooya diyagaa gorddiyaakko lo'o.

Wolaytta dichcha citay kuwasiya dembban kuwasiya bululisidi de'iyo pootuwaa denttidi yedidoge de'ees. Ayse diga hagaa wolaytta dichcha kuwasiyaa cita kaaletiya asati kayso xalala gidiyo gishshawu citay guye yiidi de'ees.

Keettan godaa bollan kaqettidi nne asay coratti shiiqiyo diriiphphaa guyyessankka micettidi pulaa gujjiya al"o magalashuwan. Ha magalashuwa gatee keehi daro.

Ciishshan doodetta diriiphphan daro ufayssaara ba ootto bonchchissiya ooso gaasuwan woytettido woytuwa qooriyan aattida bitanee haasayes. Appe guyyeera muzunqqaa kaa'iya asati doosona.

Qeeri macca naati bantta huuphiyaa geeshshatettaa naagidaageeta be'iyo wode taayyo ufayssay siyettees. Gaasoykka naati bantta geeshshatettaa naagiyoogan harggiyaa ehiyaa qeeri do'ata teqqiyo gishshataasssa.

Issi wolaytta giddon alamiyawu yexiyaa yettanchchiyo gaga abarasha doonaa tiyogaara suutta xunxxiya cirashiyo milatawusu. Anne aybidi hagadan alamiyawu yexxayda bana tunisiyogappe xoossaa keettan xoossawu yeexino?

Issi puutiyaa dichchiyo man'iyaa milatiyasan girabbiliyaa mitta puute keehin diccidi deiayage beettees. Appe ya baggaara shonkkoruwaa dichchidogekka de'ees. Qassikka hara maataykka heeran de'ees.

Amerikkaa biittan erettida xaafee de'iya Maammo Alamayyoy taayyo atto giite giya wozanaa bochchiya maxaafaa xaafis. Hagaa mala maxaafay daro go'aa immees.

Issi bitanee oydiyaa ekkidi uttis qassi a miyiyaan naa"u macca naati eqidaageti wogaa maayuwaa maayidageti ubbaykka boottawu biida qamisiyaa milatiyaagaa maayidosona.

issi keehi puula macca naati diyageetu matan diya qeeri na'iyaakka ayba lo'ay! issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

Lo''o jabanaa geeshidi meeccidoogaani penttissido tukkiyaa be'iyo wode tana uya uya gees. Hegaa xalla gidennan I urqqaappe merettidoogee taayyo akeekettees.

Issi heeran doonan punettiyaa muuzunqqaa miishshati de'oosona. Ha doonan punniyoo miishshata be'iyoo wode, malaaliyaabay ha'i zammaana punniyoo muuzunqqa miishshatussi baasoy kaseegeeta gidiyooga.

Cora adussanne qantta gedenna macanne atumma naati diyaageetussi pa meray ayba lo!! Qassi eta giddon issi na'eessi meray deree xeeliyoode ayba yeemoyii!

Caammaa meecciyaa naatu oosoy keehippe lo'o gidiyoogee taassi qopettees gaasoykka eti meeccidi marccuwaa ekkoosona, meecissida asay qassi geeyyidoigan ufayttees. Caammaa meecciyoogee geeshshatettaa naagiyoogaappe issuwaa.

Woraa heeraara kanttiyo wode taayyo bollan shaaphphees woykko yashshees gaasoykka woraa do'ay kiyidi daganttana woykko oyqqana danddayees. Bootta maayuwaa maayidi hemettiyaa asaa be'iyo wode taayyo baalay qopettees.

Amaaratto doonay doona dooyiyo woykko doona birshshiyo doonadan giya naa"antta kifiliya maxaafaa heezzu asay giigissiis. Ha asatu ubbaassikka issi mala luxettaa xekkay de'es.

Issi keettaa asay mulee issippe aayeera, aawaara qassi attumanne macca naati ubbay issisa shiiqiyo wode tana iita ufayssees. Qassi hegaadan uttidi kaa'yode coo lo'ees.

Na"i diyara bari huuphiya akeekan yiicada zammaana miishshan kumida cuwa giyoobi baynnasan eqqada qumaa kattawusu. Ha A kattiyo qumay mal"ana gooppa!

Toophphiya orttodookise tewaahiduwa ammanuwa kaalliyageeti poliyo bullachchaa meezee keehippe dosettiya meeze. Hagaa mala ogiyan polettiya bullachchay xoossaakka asaakko bonchchissiyo gishshawu ubba asay meezetana bessees.

Ciishshan uttiyo oydiyan sa'aykka shuchchan giigiyoogan puulattidanne lo'iya sohoy beettes. Shin i hagaa keena io'i uttidaashin issi asikka allaxxanawu yiidabi baawa.

Taani ta laggee machchiyo ekkiyo wode assi qooriya alkeequwa woriqqaa immiin keehippe ufayittiis. Hegaa gaasuwan tanakka neeni anjjettiyo wode neessikka hagaappe dariyaba oottana yaagidi caaqqiis.

Heezzu asati diriphphan uttidi diriphpha kaalettidi deosona. Ettappe issina maacaro gidada godattiyo romano gidenan aguku. Ettappe guye baggaara HIViya malaatay deiyo woraqata kaqqidi uttidosna.

Dere qassi ha'i dankkira yaagiyaa ushshaykka yiideye? Ishshi hagee matoyiyageye matoyenage ? Asay hagaamala ushsha ha'i daro meezetibenagatto erettees. Harabykka miyiyan de'iyaba milatees.

Cora yelaga naati boottaa shurabiyaa maayidi ha simidi eqqidosona. Eta giddon issoy issi boootta curqqa xam'aa bolli qachchidi pude denttidi uttiis. Etappe oydday macca naata gidishin attay attuma naata.

Uuttaa be'iyo wode taayyo qopettiyay muchchuwaa miyoogaa gaasoykka itimay uuttaa haashin kiyiyaa mal"o quma qommo gidiyo gishshawu. Salppappi diccida maataa be'iyo wode tana ma ma gees.

Biittaa bollan de'iya issi issi meretata be'iyo wode keehippe maalaalees. Ha meretati miyobinne uyiyobikka darin erettenna shin bazottiya sohotun kumidosona.

Qooriyan wottin asa naata puulayiya alleeqo miishshati de'oosona. Ha miishshaa asay qooriyan wottanawu daro miishshaa kesses shin tana tuma hagaa malaba shammana shamma geennan.

Wolaytta biittan uuttaa murutatettaa xoqqissanawu dere asaynne kawotettay oottiidi de'iyobati galatissiyabata. Ha dichchaa oosuwa shaahoy baynna maccay attumay ushachcha kushiyan oyqqana bessees.

Liiqa timirtte keettay toophphiyan keehin xeegetidanne daro tamaarida dokteriyanne injineeriyaa yelida eqqotta woykko timirtte keetta gidiyoga qonccisyaa xuufene atamaretinne asttamaare de'ees.

Issi shooshsha malatiya qooriyan maayuwa bollan qachchidi alleqanawu geela'o naati go'ettiyo miishshay beettes. Hagee qooriyan tookki yuuyyanawu injjetenna gishshawu guutta alleeqo miishshiyo macca naati go'ettiyaakko lo'o.

Issi macca na'iyaa keshiyappe dugge lokkoma qoxxidoga carkkuwan punisayda de'awusu. Ippe guye baggaara gaxare ceega qorqoro keettaynne mitta zaafekka de'ees.

Yettanchchati awudekka bantta huuphiya dichchoosona. Hegaadan oottiyoogan eti eribbokkonappe attin eta loyttenna qassi guyye guuttaa daddidi qassi calliyaa attiyoode ubba iites.

Toophphiyaa orttodokise woosaa keettan cor asay boottaa kutta maayidi eqqidi ya sinttawu xeelidi de'ees. Ha asay sinttawu xeeliyosan dumma dumma misiletti, xomppiyaa amppulekka de'ees.

Wotaaddaray issi biitta morkkiyappe naagiya qassi daro wode eta kushiyan issiba bolli xuussiyo xiitee xayi erenna. Taani eta demmikko tawu suriyan sheeshshay yees.

Taani beni guuttatettan gidin ha"ikka kutto phuuphulliya daruwa siiqiyo gishshawu phuuphulliya kuttiyo shammays. Ubba o da'ay meenna mala loytta naagays.

Tuma hageeti heezzay ushachchaara qassikka heezzay haddirssaara hagaa mala shachchan meecettidaba malatiya maayyuwaa maayyidi eqqiyo wode kahay taageekka etaara eqqiis. Eti ubbaykka xeelliyode shachchaa malatoosona.

Sintta baggaara qorqqoroy diretti utido sohuwaan issi arisseemaa getettiyaa xifatiyaa oyqqida erissoy qassi aybaa odiyaakonne erettena giishshawu asa ubbay he sohuwaan eqqenna!

Issi shuchcha pooxidi hiixido ogiyaa miyiyan qorqoruwan direttida ogiya doona dirssay de'ees. Sintta baggaara issi salo mera qalamiyan tiyettida keetaykka de'ees.

Ambbaa giddon de'iya koskketi woykko suuqeti dumma dumma asay hiixxi xiskkiyobata bayzziyoba ubbaappe keehi hagee piraashee hiixxiyo wode injjetees gooppa!

Aaya issinna daro corppoppi diccida mehiya payyatettaw nne maattaa imuwawu koyettiya dasho maataa giddon eqqaas. Ha mishiree heeray ubbay irxxi uttiis.

Quma keettaa be'iyo wode taani beni issi gallassi oge baydda keehi namisettada ta marccuwaan shammada moogee akeekettees. Hegaappe denddidaagan quma keettaa giyoobi tana ayba lo'i.

Keehin puulattidi ka'ida qumay pootuwan beinkka doonaara saasuwaa ehees. Ashuwa xiixoge, cambbay, ashuwaa gaccoge, barbare daxxooge, santta pillaara gattoge budena hixogan pala lo'ees.

Daro wolqqay baynna asay woykko marccuwaa wolqqay keehin darena asay ba de'uwaa kaafanawu hagaamala oosuwaa qiiba zal'iyaa ogiyaa doonan zal'ees. Hagaamala zal'ee wontto diccidi gitabawu gakkees.

Toophphiya giddon issi amaaratto doonaa yexxiyaa yettanchay diyaagaa asa ubbay mittiyaakko kallenna. A yettay yaani dooyettaanne asay ubbay eqqi denddinne durssaa oyqqi agees.

issi maata xalaala mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona. appe ya bagaara keettay beettees.

Issi keettaa asati bantta naatuura issippe de'iyageeti beettoosona. Hagaadan haniyogan eti banttawu de'iya siiquwaa issoy issuwawu qonccissiyoode tana keehippe ufayissees.

Bonqquwa gaali uttida tamaa boollan ayfe tukkee lo'iya jabanan penttuwa tultulees. Ha ayfe tukkiya Toophphen asi ubbi uyanawu daro amottees.

Hezzantto kifiliyaa luxiyaa luxanchchatuyoo giigida maxaafay de'iyaagaa bolli giigissida asatu sunttay xifatee lee'enne guutta gido gishshawu aybanne beetennagee ayba iitii!

cora macca naati diyaageeti tana dere aybba lo'iyoonaa! Ha naatu maayoykka dere awa biittaaa maayuwa asaassi qassi loyttidi aattiyaaba malattii?

"Kalissana qumay keriyan erisses" giyoogaadan qum"uwaara de"iya masoofiyan qumay biron yiyoodee giddon diyaabay aybakko erennan de"ishin awude maaneshsha giisses. Ha yohoy tana malaales.

Na'eeyyo very keehiippe lo"o gidikkonne Iyyoo de'iyaa kannddoy taani be'ido ayfiyaan hegaa Keena shoobbiyaagaa gidenna. Gidikkonne eqqoynne kottay keehiippe giigidaagaa.

Issi heeraa asay bantta wogaa maayuwaa maayidi, maataa hiixxidi, jabaanaa siiniyaa shiishshidi issi dembban de'oosona. Eta sinttan de'iyaa wogaa qumaa be'iyo wode cuchchaa mitissiyaaga.

Woraa be'iyo wode ellellidi ta huuphiyan yiidabay nu heeran de'iyaa woray kawotettaassinne deriyaassi I immiyo go'aa. Woraa asay bawu danddayettaagaa keenaa sheleeshshiyoode tana ufayssees.

Issi issi asay haasayiyo haasayata siyiyo wode ubba xale keettatuppe xaliya coogidi shammanaagee yashshees. Wodee aadhdhido xaleta eriiddi bayzziyogee hayttay kehaa siyo giissees.

Issi bariyaan biron koyro laytta gidiyoo na'aa yeletto gallasaa bonchchanawu dumma dumma upuupata shiishi punnidoogetuppe ha baggaara na'aa sunttaa xaapidoogee ayba lo"ii!

issi wogga shuchcha keettay diyaagee issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

Burttukaanee siiriya sawuwan xukkidikka mara inxxarssan madhdhees. Hagoshshaa ayfetuppe issuwa gidida burttukaaniya shammiyo miishshay al"o gidiyogaadankka go"ettiyageetussi daro maaduwa immees.

Tohossa toophphiya dalgga manttiya huuphe ayssiya mantta kabbada xilahuni oosuwa doommoosappe amarida galatissiya laameti beettidosona. Ha laameta minttanawu dere asaappe darobay naagettees.

Issi sohuwan eqqidi biittaa keehi lo'iya hanotan pitiidi beetiya naati diyaageeti ayba lo'o naateeshsha! Qassi eti diyo sohoykka asaassi ayba lo'ii!

Kase saaminttan oshaa efiyoo keeshee tawu son ceeggin shammana gaada giyaa baas. Biyo wode keehi al'iin yillotada oyqqo biran harabaa shammada yaas.

Issi aynne erenna luxissiyaara naati yaanne haa giidi kifiliyan yuuyyiyo wode co'u gaada eqqa aggaasu. Luxanchchati hagaadan haniyoode seerana xayikko meezetiidi kifiliyan wocamiyoogaa aggokonna.

Di'oy mittaa maataa shokkidi efiyagaa giddon yelaga naa"u aattuma naati giddon de'uwaara biidi de'iyaaba milattoosona. etikka haattaa wadhiidi de'iyoogee ayba yashshii!

Naa'u macca gastta asati murutay gakkidaagaa awan miccidi melissiiddi beettoosona. Awan melissiyoogee kattaa gaaciissanawunne qassi kattidi maana mala keehippe injjetes.

Sharaa piraashee daro asatussi beniisaappe immiiddi takkido haggaazay hagaa keena giidi paydanawu danddayettenna. Ha maaduwappe miyyiyara qassi issitoo issitoo qum"ettankka xeessaa duuttiyogee dogettana bessenna.

Issi saleena milatiyaa sohuwaan sa'aan micetti uttida kutto mara milatiyaa qeribay ayba ittii! qassi etikka geessan guutta gidaageta issi bitanee huuphphiyaa yedhi woriigiis.

Xeellin xeella xeella giya sohuwan taanikka ta siiqqo laggiyaara baada allaxxiyakko ta kahay pashikki gees shin tawu darotoo marccoy kushiyan baawa waano ishshi!

Tohossa Toophphiyaa dalgga manttiyan naa"antta kifile gididaageeti ubbay luxanawu kawuwan halchchetti giigida hisaabiya maxaafaa. Ha maxaafaassi lo"iya adil"e ciishsha meray de'es.

Toopphphiyaa huuphphe mocconaynne Paransayee biittaa huuphphe mocconaara diriphphan haasayidinne issi mala erissuwaa qofaa woykko etti zorettidi maayettidoba qonccisosona. Hagee Paranssaye biittaa kawoy dokteriyaara keehin siiqettees.

Bootta Amaaraa wogaa boxooxissiya wogaa maayuwa maayida cora asati bantta durssaa kambbaa baqqiiddi anccoosona. Etappe guyyessaara masanqquwa oyqqida asati eqqidosona.

Issi gastta asati gade giddon eqqidi maata meray de'iyo mokkiya mitta ha simmidi xeelloosona heeray I bawu ayba lo'ii! Xeeliyode.

Taani hachchi galla wolayittan de'iya wogaanne taarike sohotuppe issuwa gidida Ajjoora soossuwa be'ada allaxxada yaas. Ha sohuwan be'iyo wodiyan dummatiya ufayissay siyettees.

Garssa baggay zo'o merawu biida qalamiyaara deiyo wode qassi boolla bagga heregay qassi karetta meraara de'iyoo adussanne wogga kaamee qoodan daro asaa caanees!

Zo"o maayuwa maayida issi keettaa kumetta asay azina nne machcho gididi naa"u yiira naatuura beettoosona. Etappe guyyessa goday maata mala.

Kanay asaa qulliyawu giyaa gelees giyogaadan assi laamee tamaarisso shin hagee asttamaariya qullidi gabareekka saleedaa kiyidi qassi tamaarissandde. Hagaakka ha'i qassi palatti aaxxidi asttamaare gaane.

issi sa"aa boli kunddi uttida cora asay giyan bayzziyo miishshati diyaageeti ayba lo'iyoonaa!! qasikka appe ha bagaara issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaageekka ayba lo'ii!

La hagee ayba mitta puute go taani ta kootiyaa hagaa malatiyaagaa sikissana. Zaara zaaradakka ha puutiya xeelliyo wode a giddon woppu gaada zin"a zin"a gees.

issi bulla meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona. ha miishshay keeshshiyaa geetettees.

Shuchchan kooppoy ciiretti uttidagee asi ba kushiyaan medhenan merettidagee laa ayba lo"ii! qassi ayba booddila sohokonne issi maatinne he sohuwaan baawa!

pa laa hani na'ee kushshee asaa aybba yeemoyii! akka qassi ba kushiyan wottido worqqay asaassi shiishshidi bayzziyaakko tumma qooday baynna biraa ekkana.

Hagee keettay i woni nuso gidiyaakko tumu taani waanana diyanaashsha bawu. Haga mala keettan co mirindda issuwa oyqqada muca muca ekkada pee'aaga ubba.

issi macaassiya hookkada oggiyaara baydda diyaara beettawusu. ha macaassiya ba zokkuwan tookka uttido maattay diyaagee asay bayzzidi go'ettanaassinne eettanaassi maadees.

Awu nu aayooti ba soon hiillanchchatu kushiyan giigida ubba buquraakka shammanawu koshshes. Ayssi giikko asasoo beennan ha ubba miishshaa ba son go'ettiyooge lo'o.

Saluwaara dugge denttido pootuwaan woray keehin kumidi irxxay deiyo bonccoy carkkuwaa baako xeegiya salo kafotussi shemmpiyo soho. Qassi wora medosatusikka aqqiyo keettaa.

Hagee aybaa ciishshay pississay banggaa woykko gistiya haytta malati ekkiya dumma dumma mera ciishshaa qommoy de'iyogee ayba mitteshsh xeeliyode lo"ees.

Ispporttee sarotaassi, payyatettaw, siiquwawunne issippetettawu giya xuufiya Wolaytta Sooddo Yunbburshshiyan kushiya kuwaasiya kaa'iya macca naati oyqqidosona. Ha naatu kaassay keehi lo"ees.

Naa"u meraara de'iyaa mittaa ayfiyaa gidiyaa afikaadosiyaappenne qassi paappayappe maarettidi oosettiyaa juusiyaa yagiyoo ushshaa akeeki xeelliyoo wode doonaara saassoy yees!

Issi mala maayuwaa maayidi bantta xoossaa sabbiyaa sabanchchata be'iyo wode taayyo siyettiyay ufayssay gaasoykka eti xoossaa sunttaa anjjoosona. Taanikka xoossi giikko ta xoossaa sabbana.

Issi puulattidi keexettida keettaa giddon ayba lo'iya qeera naata xiskkissiyo arssaaranne wogga asaykka xiskkiyo alaggay de'ees. Ha arssatikka laa lo'oosona gooppa!

Wolaytta asay gifaataa baalaa wode baalaa maayuwaa maayidi duriyaagaa be'iyo wode tana ayba iitii. Bootta maayuwaa maayida asaa be'iyo tana lo'ees.

Issi dumma dumma furnichchere oosoy oosettiyo keettan dumma dumma miishshati deosona. Hegekka uttiyo zamaana oydiya, xaraphphezza hara kushe hillanchchattu oosuwaa miishshatikka deosona.

Dumma dumma ushshati bayzettiyo keettanheezzu naati eqqidi bayzzidi deosona. Hagaamala keettan matoyiya ushshay de'ees. Ha keettan dumma dumma oydeti deosona.

Bodditte ambban de'iya adelfoose 2tto xekkaa luxetta keettay halaytti bessido qaattay darota maalaalissiis. Ha luxetta keettay ha laytti 12tta kifiliya paaciya ekkidaageeta muleera yunveresttiya gelissiis.

Uuttaa be'iyo wode taayyo siyettiyay muchchuwaa mal"iyoogaa gaasoykka itimay uuttaa haashin uuttappe merettiyoogee tawu akeekettees. Qophiyaa be'iyo wode taayyo akeekettiyay I awaappe teqqiyoogaa.

Bassuwaa shoccidoge jookiyan wottidi appe duqqidi uyanawu giigisidoge de'ees. Ha bassoy banggaaga gido, aybaaga gido erettena. Ta kase bassuwaa uyanawu keehin dosaysi shin hai wozana miyaa hargge dommosappe aggas.

Usttawu maaddiyaa santta issisan puutisidi wottoge de'ees. Hagaamala santtay keehin giyan koyettiya santta. Tawu hagaamala santta zeeriyo kasiya kaaluwa odiyay de'iyakko zerana.

Issi luxetta keetta milatiyaa sohuwaan cora kifileti beettiyo sohuwaan sintta baggaara qoodan heezzaa gidiyaa naati kawo seeraa nagissiya xaacciya oyqqada qachchanawu hanawus!

Tukkiya, maattaa penttissoogaanne hara qommo ushshatakka zal"iyaa wogganne aaho erettida keettan eqqiya tukkee soon eqqiyaagaa mala gidenna. Issuwaa ekkikko utta aqanaadan oottiyaagaa.

Taani issi oge tohuwan biishin ogee efiiddi koobbuwan kessikko taani keehi yayyays gaasoykka me'i wodhdhana danddayees. Hegaa xalla gidennan I daro do'atussi kaashsha gidiyo gishshawu.

Hagee dokteriyaa debre tsiona yaagiyo ehadige woykko hiwat yaagiyo polotikka cita kaalettida bitaniya gidishin ayo ayssako ola kahaappe hara qofi baynaba milatees. Wordduwaa biittay qaxxin worddottees.

Issi wogga maxaafaa essidoge de'ees. Hagee maxxafaay geeshshaa maxaafaa kochcha maxaafaa milattidi ekkees. Ayssi gikko nu sooni aawasi hagaamala wogga maxxafaay de'ees.

Issi buuratti ekkiyaa sa'an heezzu haattaa duqiyo jarkkanetti deosona. Issi jarkkaanne tuchchi baynnaga gidishin naa'ati tuccetti uttidosona. Sintta baggaara qassi tukkiyaa mittaykka de'ees.

Beni ichchashantto kifiliyan tamaariyo wode Lucy yaagiyo merettiya toophphiya Harare dalgga manttiyappe beettoogaa siyiyode malaales. Hagaa mala ooratta timirttiya tamaariyogan daro eraa demmana danddayettes.

Hashshukka xoossawu yexiyoge ayba lo'i? Hanna na'iya xoossa keettan diriphphan yeexxayda de'awusu. Ba kushiyan cenggurssa gattiya miishshan doonaa dooyada yexayda deawusu.

Darotto kataman ogiya giddon asay dumma dumma qiiba qiiba oosuwaa oottees. Hagappe amaridagee sharan hiixidi loomiyaa, qawu'e barbbariya, mangguwaa hegadankka harbakka zal'anawu danddayees.

Issi oydee diyaagaa mataaninne appe bola bagaara issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

Hageeti orttodokkisse ammanuwa kaalliya asati dembban eqidi dumma dummasaa heemettiidi deiyageetuppe sintta baggan de'iya banddray meraara de'iyagee xeeliyodde lo'ii qassi.

Asay baagaa dirssaa yuushuwaa shuchchan diroogaa be'iyo wode taayyo wode taani taagaa diranaagee amoyees. Nu luxetta keettan yuushshoy ubbaykka shuchchan direttidaagee tana Pala lo'ees.

Haattaa meecettiyo miishshay diyaagaassi asay appe garssa bagaara ayba dumma dumma miishshata duge zaari wotti uttidee? Qassi ha kattaa qommoti aybbe aybbee?

Oge diyagee xeeliyode ayba yashshi! Xummaa sikkidi ha ogiyaara asay hemettiidi yiyode etappe guye baggaara godaree yiyaba malattees. Ayba zumiide!

Issi polisee woykko xaacee diyaagaa matan cora hara xaaceti diyaageeti tana aybba yashiyoonaa? Qassi etappekka issi hara daro xaaceti etaara aybaa ootiyakoonnne?

Keehin darisidi uyiko matoyiya ushshappe issuwaa gidida Kidus Giyorgisa biiray de'ees. Ha biiray Toohphiyaan matuwaa ushsha uyiya asa achchan keehin dosettiya ushsha qommo.

So giddon maayuwaa wottiyoo woykko qassi haattaa duqqiyoo buquraa milatiyaagaa xeelliyoo wode issi yelaga na'ay ba hashiyaan tookidi hashee sa'an gelin biidi de'ees.

Luxissiyaagee issippe maaraara essidi woykko shiishshidi luxanchchata toophphiya biittaa yettaa yellissiidsinee banddiraa kesissiiddi beettes. Taani koyro xekkaa tumirtte keettan tamaariyoode hagadan yexxanawu keehin dosayis shin ha'i iites.

Maayuwassi issi asa puulayiyo abbee wolqqaama. Ha asi daddido maayuwassi imettiya sohoy issitoo issitoo xoossa mereta gidida asaa naatussi digettiyogee keehippe yiilloyees.

Issi biittan issi issi heeean de'iya asay ba heeran diya asaara issippe gididi ba heeraa puulayiya woykko naagiya oosuwa oottees. Tana qassi hega mala asay iita lo'ees.

Dumma dumma usttaa qommotun doodettida kattay gaashiya buddeenan yeemoyiya hanotan hiixetti uttiis. Ha kattaa miyogee asaa naatu payyatettaw daro lo"o.

Toophphiyan daroto shabbirssaa kessanawu qoppin miikkiya woykko injjiya kawoy xayssido Jawaare ta hala giikke giya maxaafaa giigissiis. Giigissoy oroomotto nne amaaratto doonaana.

Orttodookise woosa keettay hagaa xeellyoode tana omooddidi baakko efaana hanees. Hagaa mala woosa keettan coogada goynniyaakko aybinne baynnasan saroy tawu coo yaana.

Kaamiyaa ogiyaa miyiyaan asay hemettiyoo sohuwaara issi na'aa kanchchee barkka xiilati ekkidi haa simmidi yiyaagaa be'iyoo wode biittan asi mule baawe ubba giisses!

Yonddoddi teera timaattimee ba makettiyo mittaappe masetta aaho qun"an qolettidi zal"e man"iya giyawu baana hanees. Hagee kattaassi de'iya shonggaa laammees.

Lo'o jabanaa geeshidi meeccidoogaani penttissido tukkiyaa be'iyo wode tana uya uya gees. Jabanaa be'iyo wode taayyo siyettiyaabay urqqaa medhdhiyaa asati daafuraa.

Wolaytta moottaa giddon daro asay haaho ogiyappe yiidi xomoosiyo cora lo'iya sohotuppe issoynne bayratiyagee de'ikko Baddeessa ambbaa giddon de'iya Bambballi zarphphiya.

Cora attuma asay issi keettan uttidi xaafidinne diriphphan odettiyaba kaalidi de'ees. Baggaay hokkidi xaafess, baggaay kushiyaa xaaxidi ezzggees. Etti ezzggiyakko qonccibena.

Ya baggaarakka ha baggaara bollan telebizhiinee de'iyoo keettay qassi sa'an uttanawu keehippe lo"iyaa hanotan giigi uttida oydeta be'iyoo wode la deree ayba lo"ii!

Laalibela giyo woosiyo keettay toophphiyan beettiyaagaa gidishin asay a ollan keexxis. Shin ollan keexxiyoogaa aggidi gaxan qoncciyan keexxiyaakko keettaassi carkkoy gelees.

Ha'i zamaana toga miishshay woykko kaame yeena wodiyan kase asay katama giddon paraa gaariyaa go'ettida bawu koshshiyaba issisappe harasa caanidi bees'

Moorettida ogiya giigissanawunne biittaa kaashanawu koyettiya oge ooso kaamee phooliiddi haggan eqqiis. Ha kaamee shammana giikko keehi daro al"o miishsha.

Issi luxissiyaara luxanchchati eqqin A qassi wora simma uttaasu. Ha luxissiyaara ba luxanchchata essada harassas xeelliyoogaappe etakko simmada etaara haasayiyaakko lo'ees.

Shuchchan gimbbettidi bootta qalamiyaan tiyettidi puulattida keettaa be'iyo wode tana hegan gelada da da gees. Gaasoykka shuchcha keettay ha wodiyan daro marccuwan keexettees.

Issi ooso keettaa giddon issi na'ay barkka de'iyagee oosuwa oottiiddi de'ees. Shin ha na'aappe hara ha biiruwan oottiya asi baaweyye waa!

Ha sohay xeelliyo wode keehippe lo'iyanne asaa naati harikka haraashin omarssa heeran ba siiqeera yuuyyiyakko daro injjetiyanne yeemoyiya soho gidiyogee qoncce.

Duppaappa kushe hiillan dumma dumma qalamiya tiyidi giiggissiddo qum"uwaara de'iya soroy de'ees, I uttiddo hereggay xeeliyode ayfiya phoolissidi lukkana hanees.

Saro Mera wogga kaamee beettes. A Matan amarida asay eqqidaagaa gidishin ha kaamee qoodan daro asaa efanawu maaddiyaagaa gidiyo gishshawu asay hara kaamee yaanaashin naagenna.

Hashshu yelettadasa yaagiyaa xuufe a giddon de'iyo keettaa giddon dumma dumma uppupa pugidi kaqqoge, dumma dumma ciishshaykka de'ees. Qassi uttiyo oydekka de'ees.

Xoossay hagaamala layttappe ashsho. Xoossay immido haattaa biittappe kiyidaga industiriya haattaa giidi haattaa koddan tuccidi birawu laamidi asa kaososona. Hagee siyanawu be'anawu iitees.

Issi issi heeran goshshanchchay ba goshshaape denttido gaashiya booran hemetissidi oxxees giyoogaa. Taani qassi kacaama boora xalaala be'ikko dagammada woxxaychchays.

Kuubidi zo'uwan sawuwa tonggu giidi shaayetta ayfe tukkiya giddon penttida tukkee siiniyara uttidaagee cuwattees. Ha tukkee undenna asaa oosuwawu beegoyees.

issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona. a matan deelle haattay des.

Issi gaxare heeran qorqoruwappe giigisidi shaashiyaa kaqido keettay de'ees. Keehin iitiyage ha keettawu darkkon keettaa kalluwaa gentiyaa uuttay isstta bawua qassi shoqqaykka goyettibena.

Hagee xoossaa qaalabaa asa ubbaa luxissiyaa eqotaa ikka wolaytta ambbaa giddon de'iyaa keehippe aaho dirassaara de'iyaagee qoodan daro asaa lohissi kessiis.

Macca asay aawatettan uttiyogee lo"ees shin issitoo issito eti attuma asay odiyobaa siyenna gishshawu iitoosona. Gaasoykka eti awudenne gidinkka awan banttaagee gamma giikko simmokkona.

cora asay issi sohuwan uttidi duge xuggunidi sa"aappe qeeri mitaa qoriidi beetoosona. ha sohuwaappe garssa bagaara beettiya bonccoykka asaassi keehi daro go'aa immees.

Sofi yaagiyo ushsha giigisida eqotay wolqqama toophphiyaa yaagiya huuphphee yohuwaan giigida wottan annaciyaa xoonida naata daaga idinttidoge de'ees. Hagee giigidoy gorgorotu qoodan naa'u sha'anne latamane heezzu marotetta layttan.

Ammaniya asawu uyanawu danddayettenna mattoyiya nne cammiya geesho ushshay wanccaassi kookkiya gakkanawu silxxi gi uttiis. Ha ushshay uttosay hiixetta maataana.

Nu kushiyaan oyqqido silkkyaappe dumma dumma naqaashshata a giddo ekki yeggiyoo buquraay giyaan i issuwaa shin darobata oyqqiyoo gishshawu biray keehi daro!

Biittay kallottena mala macca asay attuma asay heeran puutiya tokkidi de'ees. Gaden shoqqa wurssettan dumma dumma mangguwaa, avokaduwaa putiyaa tokkidii de'osona.

Deree laa hachchi giyan bayzettiyabi ubbabaykka keehi lo'iyaba xalaala. Ubba kaarootiyanne xaatta santtaa issippe shammi ehidi qaariyappe gujji kattiyakko kushiyaara ma ma giisseesittennee.

Issi aayiyaa puutuwaa shoccayda miccaydakka de'awusu. H a aayiyaa puutuwappe dumma dumma afala, gaabiyaa, giigisanasa. Hagaa mala oosuwaa oottiya asay keehin al''o.

Bollay pala lo'iyo na'a issinna xeessappe bollaara xantta xallaa kammada garssaara qassi pokko xallaa kammiya eeshotiya gixetuwara eqaasu.A ba qooriyan al"obaa qachchasu.

Wolaytta dichchaa amuwan Bodditte ambban biittaa gaxan eran kumida luxettaa shiishshiya Liiqaa luxetta keettaa. Ha luxetta keettay biittaa kaalettiyo abbee de'iyo naata loohissees.

Muuzzee zal'e keettan kaquwaara bayzzettiidi de'iyaagee beettiyaagaa gidishin ha muuzziya shammiya xayikko hiraysuwan gidinkka bayzzana koshshes. Ayssi giikko karexxidi de'iyoo gishshawu wooqqidi moorettana danddayes.

Mittaa oydee tana keehi lo'ees gaasoykka Elle me'enna woykko adussa wodiyan haggaazees. Mittaa oydee tana lo'iyoy daroppe moqottaappe merettiyo gishshataassa.

Macca miizzaa be'iyo wode taayyo qopettiyay miizzay yelin qeesaa oyttaara golppayi ustti ustti uyiyoogaa. Hegaa xalla gidennan pilaakka miyoogee qopettees.

Issi issi galla nu sooni asay kattiyo kattay tana dumma lo'ees. Ubba buddeenaaranne ashuwa ancci anccidoogaara aattikko taani sayniya kumettaakka wurssays.

Xoqqa xeeka gakkanawuka biin asa kushiyan xaayi ereenabappe issoy xifaate miishshata. Hegetikka daro qomotun asa naatussi giggidi yo'oosona etta meraykka cora leemisuwawu zo'o mera.

Som"uwaara pala lo'iyaa macca naata be'iyo wode yera yera gees woykko tana Elle siiqoy oyqqees. Macca naati huuphee tana ayba lo'i.

Hagee aybakkone asa abbay bootta qamisiyaa maayidi issi sohuwaan uttidageeta xeelliyoo wode bullachchay de'iyaaba milatiyaaga xeelliyoo wode ufayssaa pooccamiyaageti beettoosona!

Issi bitanee ba kareen uttidi issi bootta shuraabiya maayidi wobbiya asay zemppettiyo kiranchchiya waaxiiddi de'es. Taani doro wode kiranchchiyan biya asa demmikko iita azzanays.

Haaho sohuwappe bonchchettidi nne shoobettidi yiida ayyaanaama asi yiira naata diriiphphaakko kessidi etawu woosses. Ha naati ubbaykka bantta kushiya dentti uttidosona.

Issi keettaa giddon xomppiyaa wolqqan oottiyaa naa''u isttoobee de'ees. Ha isttoobiyaa be'iyo wode cuwaappe shemppanawu hagaa mala buqura go'ettiyaakko giissees.

pa laa ha dorssay tana ayba lo'i! qassi assi bola bagaara daro ikkisee diyaagee asaassi bayzziyaakko daro miishshaa immiyoogaappe daruwa zin'anawukka maadees.

Issi macca asaa caamay issi tohuwaa xalaly sa'an de'ees. Hagaamala caamay daroto macca naatusi doro caama. Mata wode shammana gaada giyaa baada marccuwaa keehin koyoga beada iitin agada yaas.

Laa hagaa ooni eres giidi paranjjatto xifatiyaa asaassi ehiidi nababissiyoonaa! ganddaa giddon de'iyaa asay xoossi maadin wolayttatoppe harabaa darin erennaagaa wayissiyoonaa!

Wolaytta Sooddo Yunbburshshiyan de'es giido keettatuppe issuwaa matan ogiya gaxaa oyqqidi macca nne attuma gididi eqqidosona. Mittay keettaassi puulaa gujji immiis.

Issi shuchchan giigida shuuriya giddon daro miishshan giigida wogga shuchcha keettay beettes. Shin keettan izaaway eribennabay kettaassi puulaa immana qalamiyaan tiyanaagaa aggis.

issi timirtte keettaa giddon beetiya cora naati diyaageeti bantta kushiya dentti utaageeti aybba gooba naatee! qassi issi bula meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dummabatikka doosona.

Oge doonan maaddennabadan bayzettiiddi de'iya pitaleta be'iyo wode maalaalees. Ha pitaleti hachchi daroti xoqqa sohuwa gakkanawu aaho penggiya dooyiiddi takkidosona.

Issi galla horoophphilliyan hagaappe kare biitti baada yaashin be'iyoode ayba lo'ii. Qassi giddon geliichchi biiddi diyakkokka erettenna ayssi giikko woxxiyaagee kare bagga asawu beettes.

Cora asay issi shooqaa giddon qaaree woykko qawu'e barbbaree gakkidaagaa maxiyogaa xeelliyo wode hara asaakka hagaa malaa oottarkkinaa giissidi yeemoyennan aggenna!

Tamaaretussi erissuwa xaafidoogas kaqqiiddi beettiyasan wottanawu koshshes. Hegaadan oottana xayikko luxanchchati daro kiitaappe attana danddiyo gishshawu beettiyaagaa xoqqu oottidi kaqqanaeu koshshes.

issi xaacee naa" u asatuppe ha bagaara uttioda na'ee matan uttiis shin a yayukku! hagee tana ubba ayba keehi yashii!

Heeran heeran zammaana ogiyan worqqaanne biraa bayzziya keettati dere asaassi gamma haggaazaa immiiddi de'iyogee palanttiyaba. Asay daro miishshaa kessidi shammido worqqati guutta layttan moorettiyo wode daganttees.

Cora attumanne macca naati issippe ubbaay boottaa maayidi boottaa curqqan issi malaatara de'iyaa miishshan oyqqidi eqqidosona. Qassi pootuwaa denddidi deosona.

Cora bootta wogaa maayuwaa milatiyaaga maayida maccanne attuma naati issippe ubbay eqqidi sintta baggaara ushshaanne miyoobaa wottidi ufayttiidi de'iyaageti ayba lo"iyoonaa!

Luxanchcha naati bantta palaha wodiyan darotoo puuliyaa kaa'oosona gaasoykka puuliyaa kaa'iyoogee huuphiyaa pashkki oottiyo gishshataassa. Taanikka puuliyaa kaa'iyo wode tana ufayssees.

Katta ayfiyaa gaccanawu maadiya maashine daro hagaaazza immees. Mangguwaa, muuzziyaa qassikka avokkaduwaa gaccidi juusiyaa kessanawu go'ees. Hagaa mala maashiniyaa taanikka shammana.

Moochchena boorago gonggoluwaa keehippe be'anawu yeemoyiyaa sohuwaa be'anawu biida cora yelaga attuma naatuppe issi yelaga na'ay wolaytta wogaa qonccisiyaa banddiraa oyqqidagee meraara ayba lo"ii!

Haytta tukkiyaa jabaanan penttisidoge uya uya gees. Ha penttida tukkiya, tukkiyaa tigiyo siiniyan tigidi deiyoge ayba lo'i! Oyssa yegidi tukkiya essiyode keehin lo'ees.

Toophphiyaa xoqqa luxetta eqqotatuppe issuwaa gidida wolaytta sodo yunvurshee issuwaa gidishin ha yunvurshe ooratta woykko biron ha eqqotta geeliyaa naatussi kasettidiyiidi ehanaba erissees. Ha eqqottay tamaaranawu keehin baqnqattees.

Heezzu attumaageeti aaho wohiya carshshan kametti uttida shooqaa gelidi lokkomaa dichchaa diggiya sharafaa maxoosona. Aara lokkomaa bonccoy kantti kantti beettes.

Wolayttattuwa luxiyo koyrro kifiliyaa maxaafaay darotto biron doonaa dooyanawu naatussi keehin maaddees. Ha maxaafay naatussi baaso wolayttatto doonaa dichchanasi maaddees.

hagee nu biittee itoophphiyaa giddon de'iyaa xoossaayo goynniyaa asaa ubbay issi sohuwaan goynniyoo keettaa yaagiyaa erissuwaa be'iyoogee yaa baada utta utta ges!

Issi maccaasiyaa wogaa maayuwaa maayada tukkiyaa sha'awusu. Ha maccaasee sinttan irkkaabootiyaara siinee, jabanay de'iyaagaa be'iyo wode tukkiyaa uyana xayiyaakkonne matan peenuwaa ekkiyakko!! giissees.

issi maatanne salo mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona. hegaa matan keettaykka beetees.

Issi addussa shuchchappe keexidi deiyo keettay de'ees. Ha keettay daroto gatiyaa keehinal'uwan keexettiyaa keettaa gidishin kapitaaliyaa daruwaa koyiyaga gidiyo gishshawu wolqqa shisha gees.

Cora macca asay de'iyosaan keettaa pittiyo maldduwaa puxappe giigidage sa'an de'ees. Sintta bagaarakka issi aayiyaa eqqidaara de'awusu. Hagaa mala malduwappe gigida puxay shuchcha keettawu maaddeenna.

Asa wolqqaa wurssennan kattaa shooqaappe bawu cakkidi bawu qoxxiya zammaana maashiinee ba allaalliya poliiddi de'es. Asati sharaa kattaa ayfiya aattanawu hiixxoosona.

Haattaa issisan kumidaagaa dere derettawu ambbaassi gin allaanaassi shaakkiya Mino osanchchati beettoosona. Eti maayido maayoy oosanchchatu maayuwa shin issoy oosanchcha malatenna ayssi giikko ootissenna maayuwa maayi uttis.

Shuchchaa keettaa keexiyo oosuwaa heeran shafiyaa, burcce shuchcha qassi haattanne siminttuwaa issippe walakanawu maadiyaa mikiseriyaa yaagiyo mashshine de'ees. Ha mashshine shamanawukka garxxanawukka daro al'ees.

Haako geena mala xoosi medhdhido meretta waatane. Godaree awu oosoy hayqqidaba maxidi miichiyoga gidishin heeray asa xinqqena mala maxxidi denttichchees. Qassi hega xala giddena shunchiko asa mees.

Maata Mera oosuwaa giyoogan woykko koriideriya giyoogee ogiya heeraa dumma dumma lo'iyaabatun giigissiyoogaa. Gidishin hagaa giigissanawu daro iitabaa ottes ikka kawoy asaa keettaa shoddidi giigissiyo heraappe digges.

Toophphiyaa sima huuphphe mocona mantta mokonina damaqa moissidi de'iyo shiiquwan issippe huphphee moccna dokteriya ahimed abiy woygide yaagiyaa xuufe a bollan deiyagan cora kaalettiya asay de'ees.

Issi sohuwan puggi wotido cora macca naati kaa'iyo uppuuppay tana aybba iittii? Qassi ha uppuuppay banttana keehi dossiya naati puggidi kaa'iyooba.

Wogga kaamee daro buquraa issisaappe harasaa efanawu go'es. Gidikkonne guutta kaamee heeraa giddon nu koyyobaa yaa efanawunne haa ehanawu maaddiya injje miishsha.

Issi heregappene birata xalaappe oosettida wolqqama keettay de'ees. Ha keettay kare baggaara geliyosaykka de'ees. Hagaa mala keettaa ta be'idoy Addisaban aduwaa yaagiyo eqqotay deiyosana.

Banggaa xiilliya haattaara gatti sho'in bollaassi daro go'aa immiya bushaabushee jooggiynne wanccaa kumi uttiis. Ha ushshaa daroppe gacinnida asay uyees.

Ha"i nu wodee zammanidi asay mata sohaa haaho soha ba motoriyan manddarees. Taayyo qassi motoree xayin issi issi sohaa tohuwan biyode yiilloyes gooppa.

Heezzu yelaga naati issippe masoppiyan kumidi adhdhida qumaa miidi deosona. Issoy xoosi ashsho ayba tuccidi baaridi deiyakko erettena. Deo hagaamala qumaa laggiyaara miiyode keehin injjettees.

Wogga aaho shuchcha keettaa gidida ooso keettay beettes. Shuchcha keettaa loytti aassi keexxoosona shin appe kare bagga ogee baanattidi lo'enna.

Shaalaqa Gebiresillaase Haylee Toophphiyaa erettida wottanchchatuppe issuwa gididi daro daagaa demmida asa. Hayla be'iyo wode, taanikka naateettan Haylegaadan wottaa meezetiyaakko hanoodee awa gakkaneeshin, kase attiis.

Bootta maayuwa maayida asatu giddon issi maccaara ba na'aa barssayidda beettawusu. Shin hagaa be'in tawu aayyiya qofettaasu ayssi giikko a tana luxetta keettaa yeddaydda barssada yeddawusu.

Tawu laappun sha"u laytta taarikiya hayday de'es giya beni Wolaytta asay de'ido moochcheena booraago gonggoluwa bessiya xuufiya. Ha sohoy Wolaytta dere zannaqatuppe issuwa.

Hagee ayfiyaan wottiyoo manaatsiriyaa oottiyaa eqotay kase de'iyoo sohuwaappe ma"iyaa shiridoogaa bantta murutaa go"ettiyaa asayoo la'an odiyoogaa issi qooqe bitaniyaassi odoosona.

Piizza yaagiyo qumay keehin puulattidi giigidage xeelanawu injjettees. Miyodekka mal'ees. Daruwaa quma kattiyo kushshe hilay deiyo asay katikko hagaamala pizzay maanawu ufayssees.

Sa'aynne yuushuwan de'iyaa ubbabay puulattidi lo'iyo heeray beettes. Bullachchay gidin harabay diyo wodiyan immata gidiya asaa hagawu shobbiyoode bana bonchchidoogee siyettana mala oottiya keehin lo'iya soho.

Siina kaafiyanne irestorantiyaa yaagiyaa xuufee kaaren bollan kaqqetto keettan dumma dumma oydetinne xaraphpheezati deosona. Hagee keettay keehin puulattidaaga gidishin tuussay de'ees.

Maldduwaa be'iyo wode taayyo siyettiyay beni asay issi bollaa kifilee me'ikko 'koolees 'giidi a miyoogee tawu akeekettees. Lo'o maldduwaa shaa'idoogaa tana ma ma gees.

Ba kushiyaa naa"aa saluwaa pude denttida geela'o na'iyaa adil'e ciishsha mera shuraabiyaa maayidoogaara lo"iyaaba milatawus shin ayba iitawus gaadi cooshshanawu hanawus!

Jubute biittaa kawoy Toophphiyaa aysiyaa huuphphee mocconaynne aara issippe ootiyageeti uttidi zorettidi de'oosona. Etappe guye baggaara Toophphiyaa banddiraynne Jubbute biittaa banddiray de'ees.

Zo'o issi buquraa bolli uttida ka'ineenna kattaa ayfee beettes. Ha kattaa taani issitoonne ma erikke shin xeeliyo wode madhdhiya katta malatees.

Beni taani issi issi suuppa buqurata bayzziyoo suyqiyaa dooyada zal"ishin asay ta sooppe shammenna. Yaatin yiillotada ubba na"antto ha ossuwa oottikke gaada aggaagas.

Shuchchan gimbbettidi bootta qalamiyaan tiyettidi puulattida keettaa be'iyo wode tana hegan gelada da da gees. Heezzu tohuwaawa kaamiyaa be'iyo wode taayyo akeekettiyay wode shammanawu diyoogaa.